<hesitation> nit ki nite nit ki mu tàggat ko maanaam ci xam nit ki nit ki xam li mu bëgg xam aussi itam li muy bañ puisque du lépp <noise> lu énu la jox nga jël ko ndaxte sunu mouvements yii <noise> xam am ci loolu dafa xaw a jafe nit ki xam loolu itam day li gën

war naa am vision am ba nga xam ne képp koo xam ne si mi ngi ñëw di collaborer ak moom mu ne ko man fii laa bëgg ku ma fi jàppale waaye du fekk ne vraiment fi kooku kiy jàppale jëm foofu la foofu nga war a jëm bokk na si daal li nga xam ni comme Ndiakhate wax na ko fi sànq UGPM ay jigéen ñoo ca ëpp waaye ay góor la ak i jigéen ay góor la ak i jigéen yoo xam ne si ci dëkk yi la ñu nekk maanaam nit nag du bokk UGPM <coughs> <hesitation> groupement moo ciy bokk maanaam groupement boo xam ni dafa ne ci dëkk bi moo xam aw jigéen la <hesitation> moo xam aw góor la xale yaa ngi ci mag ñaa ngi ci ñëpp a ngi ci ñooñu ñoo ñëw adhéré UGPM dañuy xool ba xam yow sa li ngay def ak ñun li ñuy def

puisque tam du ku jot rek ne damaa bëgg a bokk UGPM xam naa looloo tax ñu bari itam

am objectif am kon loolu nga xam ne mooy mooy mooy objectif am

pour nga mën cee bokk kon daal li nga xam ne moom lañuy wax ci lu bari ndax <hesitation> dund 37 ans waaye duñu <coughs> kii dañuy bàyyi Ndiakhare vraiment mu yokk ko ci présentation bi

waaw personne morale moo ciy bokk
<hesitation> ba pare nag <hesitation> seen i bëgg bëgg dëppoo ak ak ak
bëgg nag bëgg bëgg waaw ba pare tamit nga nekk ci zone bi
nga nekk ci zone
waaw
seen zone d' intervention fan la
sunu zone d' intervention moom ci Mekhe la la commune de :frab Merina Ndakhaar foofu ci la zone d' intervention UGPM <hesitation> * encragé bi <hesitation> xeeb nañu ko ñu ngi fas yéene kii bi na ko yokk parce que Ndande bokku ci woon waaye dañoo bëgg daal ñëpp ñi nga xam nekk nañu ci gox bi te yaakaar ne war nañoo mën a liggéey ak ñoom porte UGFM moom ubbeeku na amul benn yoon boo xam ni laaj na ay <hesitation> ay jafe-jafe pour que nga mën cee bokk ludul li nga xam ne si vraiment moom lañuy wax léegi
<hesitation> jërëjëf présidente je crois que ni noonu nga ubbee li nga xam ne moom mooy laaj bi am na solo <breath> mais balaa tonton Ndiakhate di ci <hesitation> yokk dara dama koy joxaale benn question rek mu yóbbaale ko <breath> mooy interet ban ban ban njariñ nga bokk UGPM am ak ban avantage la ci mën a la ci ki nga xam ni moom moo ci bokk jëlee
waaw jërëjëf Badara ñoo ngi lay gërëm defe naa ni présidente wax na ci <noise> lu bari <hesitation> wax na ci zone d' intervention ñaata groupement la ak zone d' intervention bi xëy na li jar a leeral foofu rek mooy effectivement ci communes yi nga xamante ni moom la lim léegi foofu lan nekk Meewaane Merina Khare

Merina
ba nga xamante ni am na dëkk yu jege Ngaye sës ci Ndande lañ bokk waaye sunu mbébét ak sunu yéene mooy dem ba couvrir

moom lañ ca séntu waaye lu mu gaaw gaaw yóbbuwul sëf moo tax UGPM comme nim ko waxee adhesion bi pour nga bokk UGPM wax na ko léegi mooy faaw nga xam ni yow ak UGPM yéen a bokk vision ndax <coughs> dafa bari lool ñoo xamante ni xaj na dinañu dégg am riir daw ñëw ca riir ma ànd ca riir ma topp ca dem ba ci yàgg ñu jógee ci ne a cam loolu moo tax boo bëggee bokk UGPM ni ñu ko waxee condition bu njëkk bi mooy nga xamante ak UGPM ngeen xamante kenn ku ne xam s morom lan lay def lan ay yëngatu

suñu base bi nga xamante ni moom lañu ci bokk su fekkee ni tey jii nit ki nangu na ni defar àll bi farata la dañ cee war a taxaw ñun ñëpp danoo war a àndandoo taxaw ci ndax su fi àll bi nekkatul du ci ànd loolu dèjà benn condition la ñaareel bi ci des mooy dëkk bi def demande

ñu ànd ak moom di ko xool di di di demanteeg moom léeg léeg ñu woo ko sax suñuy ndaje mu fekkee pour xam nan la ñuy doxee ndax ba ñuy doog a sosu dañoo waxoon ni farata ju gën a mag mooy ci xamante d' abord ba pare jàng nan la ñuy nekkee ci mbooloo boo bëggee dab si UGPM tamit foog ñu fexe ba xamanteeg yow mooy benn temps d' observation boo xamante ni dañuy ñëw di waxtaan ak yow ci sa biir dëkk di waxtaan ak mbooloo ma <inhales> mais ngay ñëw tamit di fekkee suñuy ndaje ak suñuy waxtaan di ca dem mooy deuxième deuxième <hesitation> condition bi nga xamante ni moom mooy mooy mooy bi ciy bokk <inhales> bi ci des mooy am na ay acte adhesion bu ma bëggee bokk nag am na warugar boo xamante ni dama ko war a dugal muy alal ginnaaw bi ñu d' accord ree ne ñun kat mën nañoo ànd gis nañu ne mën nañoo ànd <coughs> am na droit d' adhesion dong danga koy def defenaa ne juróomi junni la woon groupement bu bëgg a bokk UGPM droit d' adhesion boobu ngay def soo defee droit d' adhesion bi ba pre

day jàppale UGPM ci doxam ndax xam nga lépp lu nga xamante ne ni danga cee bëgg a bokk da nga caa war a wane sa pas-pas ak

loolu moom ngay remplir mooy faaw ngeen doon mbooloo faaw ngeen xamanteeg UGPM faaw ngeen nangonte yéen ñaar yoon bi ngeen jëm ngeen xam ni ñun ñëpp d' accord yoon bi ngeen jëm ngeen xam ne ñun ñëpp d' accord nañu ne fii la faaw nga nangoo joxe cotis <hesitation> adhesion faaw tamit nga nangu at mu nekk nga joxe si li ngay boole ci mbooloo mi kon loolu mooy li nga xamante ne nii Fatou ba <hesitation> mi ngi koy wax léegi UGPM bari na ay yoon ya nga xamante ni ay ngën yoo xamante ni daf cay yëngatu di ci liggéey muy lu demee ni lim koy waxee gunge kër yi tubaab di ko wax appui à l' exploitation familiale ndax dañoo jàpp ni kër gi ci la jafe-jafe yëpp di génnee kon kër googu warees na koo xool nan lañu koy gungee waaye ñun bu ñuy wax gunge kër ci ñun du doon gunge pour am koom-koom kese du doon gunge ki waaye dañuy jéem a xool comme que ñun suñu valeur yëpp valeur u UGPM daf ko sukkandiku ci suñu mbaax suñu aada yi ak ndéggoo

moo tax dañ ciy dugalaale aspects sociaux yooyu nga xam ni lan la ñuy def pour kër gi gën a am jàmm cohesion lan mooy mbaaxu kër gi lan mooy seen mbañ

valeurs yooyu ñu mën ko cult kon di ko cultivé ci biir kër gi loolu dafa am solo liggéey buñ ciy def bi ci des mooy lépp lu jëm ci wàllu fexe ba <hesitation> am koom-koom ndax lu ñu mën a wax tamit koom moom mooy base u lépp ndax suñu amul koom rek li ñu daan wax ni garab gu la amul amul mënul a may ker léegi nga dem faaw ñu fexe ba koom-koom am mooy li ma doon wax léegi na ñu fexe diversifié source de revenu

nan la ñu ko fi mën a defee nan la ñu ko fi mën a yaatalee ba mu am ci biir kër gi donc yooyu bokk na ci ay yëngu-yëngu <noise> yu ñuy wax <coughs> beneen bi ci des xam naa suñu mbokk yi dinañ ci ñëw ndax ñoom ñaar dañu fee lëkkoo muy CREC bi Coopérative rurale d' épargne crédit bi ak UGPM ndax UGPM dafa xam ni moom du kuréel boo xamante ni kii wu social la mënul manipulé xaalis warul yor xaalis di leble ak a kiiwante mu sos benn kuréel ci wetam

mu lekk le lu am solo dañuy jàpp ne ñuy UGPM kon faaw ñu wut ay farandoo farandoo yoo xamante ni fii ci gox bi la ñu nekk moo tax dañuy continué toujours di tallal suñuy loxo bépp kuréel bu fi nekk di yëngatu kuréelu baykat bu fi nekk di yëngu

kon ku ñëw rek ñu àndandoo day tax ñu gën a def li nga xamante ne rek beneen bi ci des mooy fexe tamit ba structuré milieu bi mooy fexe ba am dëkk yi am ay kuréel lu mu néew néew néew mën na am rôle boo xamante ni mën na ko joué moo xam rôle économique la

loolu kon laa doon yokk ci li présidente wax

defe naa ni mën nañu ci lim lu bëri tey bu ñu koy wax tamit dañu koy xool ci suñu bopp rek ci suñu bopp

ndax ñun ñun ñun ñun lan la lan la ñuy doon lan la ñuy doon <noise> kon kon ñun lan la ñuy doon donc gis nañu ni bokk UGPM

ci formation yoo xamante ni dañu koy def ci yëpp ndax formation yi boo xamante ni seen liggéey tax nga gën a mën a noot sa liggéey tey am na ñoo xamante ni jaar nekk nañu UGPM formé nañu leen ba lépp lu nga xamante ni ñoo ngi koy yëngatu <inhales> di ko léggéey xam nañ nan la ñu koy doxalee xam nañ nan la ñu koy tëralee xam nañ nan la ñu koy waajalee <breath> ak nan la ñu koy doxalee daa am formation yoo xamante ni formation citoyenne la ñu koy wax nan la nit ki wara a mën a nekkee ci biir mbooloo nan la nit ki war a mën a nekkee ci société bi

yooyu yëpp ay avantages la yoo xam ni dañ koy def yokk ci nag lépp li nga xamante ni day jëm ci yombal nga mën a am bor comme ni ñu ko waxee woon léegi <coughs> ndax ca CREC bee ñuy wax

kon loolu mooy avantage yoo nga xamante ni UGPM daf koy am jéem a xayma tamit adapté wu ci situation bu mën a ñëw loolu tamit tey boo gisee membre u UGPM avantage la boo nga xamante ni daf koy am mooy su saa yu situation ñëwee dina am capacité de reflexion boo xamante ni ñoo ko mën a may taxaw xalaat xool yan pexe ak yan piste lay la ñuy mën a jaar pour def ko

mbooloo mi nga xamante ne ni ñëpp wax na ko muy diine wax na ko ni mbooloom yërmande la aada wax na ko ni mbooloo mooy wat wer suñu àndandoo lépp mën nañ ko dèjà suñu ànd boobu daf ñu may tey ñu am ay farandoo yoo xamante ni ci bitti lay nekk moo xam ci biir réew mi ak ci bittim réew

am na lu mu yéene am lu mu bëgg ba tax ñoom ñu nangoo ñëw fu nu tëlee fu nu dem ba sës

te bokk bi tamit tey defe naa ni am na ñoo xam ne boo leen intervievé woon tey bokk UGPM tax na ci seen gox

mais bu ñu fa demee ñu naw leen ndax seen comportement seen seen seen seen capacité de reflexion

<hesitation> <hesitation> <breath> <hesitation> jërëjëf tonton Ndiakhate xam naa <hesitation> duñu ma ko baal bu fekkee ni bàyyi naa leen dem ci waa CREC si ñoom laa jëm te <breath> <hesitation> ñu tudd waa UGPM muy kuréelu baykat <breath> <hesitation> tey ci wàllum nawet <noise> buén ko jub see wala ñu egg si ci <breath> yan produit la UGPM war a mën a offrir ñi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom li nga xam ne <breath> wax dëgg yàlla mooy kuréel gi ngir vraiment seen nawet mën a nekk nawet bu mucc ayib
jërëjëf defenaa ne loolu moom UGPM li muy offrir daf koy def noor ak nawet ndax ñun dañoo gëm ni tey nit ñi du liggéey ñetti weer tëdd juróom ñeenti weer

crédit de campagne mën na faa am

man aw ma fas aw ma mbaam

loolu yëpp ayn possibilités la yoo xam ni daf koy am possibilité formation

ndax ñoom dañuy gëstu waaye bu ñu gëstoo nag ba gis

élévage bu mu mën a doon ginaar la

du dara ludul initiative yi nga xamante ni moom la nit ñi di réussir

loolu la ñu la ñu gëm gëm moo tax

noor ak nawet rek la ñu koy def

formation introduction même de nouvelle technologies

ngir yokk dooleel dooleel suuf

loolu yëpp dañ ciy yëngatu